shikuru bihi mini madam nima n-diɛmda shikur' bila yino pirila namda sabinli ka piri sɔɣisin piɛlli niŋ din ni madam nima maa yino nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka sɔ jinjam sabinli ka yiya za bɛ nyaaga ka tihi beni.

Tihi ni mori nyɛla din za m baɣi kom biriji be dinni ka pooli biɛni pooli maa kama nyɛla zaɣa piɛlli kom maa kama nyɛla zaɣa nuɣuso biriji maa shee yiya biɛni yili maam kama nyɛla zaɣa piɛlli ka kuɣa do m baɣi kom maa.

Salo nyɛla ban be duuni ka dabba biɛni ka paɣa biɛni paɣa maa yela liiga sabinli ka kilipi o zabri dabba maa puuni yino yela liiga piɛlli ka alapilee bila za di tooni alapilee bila maa zuɣu sabbu biɛni dina n nyɛ gaana ɛɛfoosi.

Niraba nyela ban ʒeya ka sheba ʒɛya. Niraba maa puuni paɣa nyela ŋun nye ninvuɣu yino ka dabbaa ayi ye nein sabila ka pili zipil sabila. Yino nyela ŋun ye liiga vakahili ka pili zipili sabinli n za tooni ka gbubi anashaara bini o nuuni